Gigeen bu wekh sul mbobu bu nyul ak robu bu nyul ak daf mess munge tok talal bena tankah bi bankuh benen bi hull si kaw

Lii cu bulet la ande ak malo, yu def si, yu def si bisaab, ak bulet, am karot, am nyambi.

Mbuloh gigeen ak goor di gerew nyunge sul sen t-shirt musoroh ameh bena janha bu tahaw si bus sul sweather teyeh board bi amlu nekah si ganaw

Geeg la nyu defal ko yoon mu am suuf bi ci booram fele mu raaw ko am garab ay garab ci diga bi.

Li piss la liss bunye nyawla nyu wekahku nyu dawme bat bi purse bi ak luxho yi ak sero yi

Lii yooni suuf la, nga am fii ñaari motto,.Paraaywet bu ñuul ak turok bu weex, nga am palanteer, yaangi am garab si ganaaw, ak Janta bi.

Genah bunye tek si kaw mule nga am bowl si boram nga am pipe si boram si boram kurr bange teguh si suff nga am aye basam .

Jigaan bu khess bu tahaw la mu sol rouba bu bulue, teey kalpeh nu xonxa, leetu leetu meche, puff si lu xonxa, tahaw si kaw carpet bu werta, si ganawam mugi amm paintirr bu

Jigéen bu ñuul la, mu ngi taxaw, di wane, roobam bum sol, grambuba, sol ceen ak jaaru, am maabul si bóoram, ak fallawo, nga am séétu, lu ñuul ak dekoreeson.

Benna Paa la ak xalé, di dox si kow Yoon. Xale baa ngi ennu, mu ay garab si ñaari wet yi, am nit ñu neekë si kanam fëlé di dox.

Nyarri mbam yu takhaw ak serret am khaleh yufa tok am pa bu takhaw sul mbakha na ak mbuba si kaw talibi

Gàl la ci biir gaaj am nit ñu fa nekka gór ak ay gigeen ñugi taxaw ci biir gal.

Aye khaleh ak aye mak nyu gena si mbeda di wane sen kontanteh munge am aye neek yunj tahawal si ganaw ak aye garap nyunge werr aye yerre si linj b

Ñènenti xalèh yuy dox ci mbeda, ñu am ay garap ci sèèn boorak ay nèk.

Gigeen bu taxaw ci nehgam, sol garambubam musór teyeh bagam taxaw ci bóri buntabi, di waneh sanseham.

Ñii ay gigeen ak gór ñi tóóg ci tohgu, nga am ñeeta ñu tóóg ci tabull bu gudda Kenna ka ngi jok di wax ak gayi.

Mbuloh bi gigeen ak gorr nyunge genah di waneh sen kontante nyunge sul t-shirt yu wekh nyunge sul t-shirt yu dome taal nyunge takhaw si kaw motor

Goor bu taxaw di johex xibaar ram sol mbahana ak groun nam nga am meliterr bu taxa si ganawam.

Jigeen bu tog def mee laytu messam sol tshirt ak bagam tog.

Lii palaas la buñg tek boor, binda fa Taf Siti. Mu ngi am falaawa, si bóoram, am ay garab si ganaawam.

Gigeen bu hees taw sul robu bu xong khu teyeh bagam ma am motor si ganawam si bir kerr

Aye halle young dagele benne palas nougui tok di geglou you gorr ak you jegueen

Li ay nhaax la ak ay garab yun tahawal.

Kèr ak ay nèk am garap sèèn borr.

Book la bunj design munge am lu xong khu ak lu werta ak neteh nyu bindah fa the majestry of love

Nèk buñ denca ay ganaw yu wèèx. Meer nekka fa sagah di jox ganarr lèk.

Lohu bu teyeh but buteli baseline bu deew duku waneh ak aye buttel mungsi ganaw ak aye bagas yu sew

Gigeen bu taxaw sol robu lèttu més, sol cèèn.

Njareh pereh dalah yuh honha yu teguh .

Nègii tax bu guddu am ay palanterr am aki buntam.

Gigeen buy dox di waneh solom, mugii sol sipá ak mbuba bu ndaw ak mbàxna am bu gudu am ay lu nekka ci ganaw wam.

Bulok yun ranseleh tek ko am motto bu koy roñ gór ba ngi tóóg ci biir.

Ay mbolo yu goor ak yu jigeen ak ay xale nyugi taxaw garabi neka sen ganaw am ay neeg yu neka sen ganaw.

Fan buñ wekka ci kaw maraj.

Palat la bung def ay mango defsi ay jumbo.

Yooni tali am motto búy romba ak ay nèk ci ganaw.